Taabo nim n laɣam doya ka gbaŋsabinli ku do taabo nim maa ni yili piɛlli dikpuna yirimi na ka di yoɣari vuɣi tihi ʒɛla yili maa gbuni ka zuɣusaa ku

Paɣa so n ʒɛya nyili o nyina o gbubila piɛɣu o nuuni ka ʒi tahapoʋ i zuɣu ni tahapoŋ maa puuni birash nim biɛni ni polish nima tihi ʒɛla paɣa maa nyaanga

Paɣa n ʒɛ tooni ka wuɣu o nudirigu boɣu zuɣusaa ka zaŋ tani nuɣso n ga o nyingoli ni paɣa so ƶɛmi miro ka gbubi takari gbaŋ din timsa ka baŋsi bɛ o nuuni do so gba mii ʒɛla paɣa maa luɣuli zuɣu ka gbubi spiika bi nyaanga whait bood biɛni

Niraba n bɛ boɣali puuni ko biɛɣu biɛla boɣali maa ni bi shab gbubila tahapona ka shab gbuni hama nima shab gbubila soobuli nima n gbiri tankpaɣu ka papu nim panpa gili

Paɣa n ʒiya n gbubi suu ŋmaari bini tahapoŋ tamla gbambili zuɣu ka tahapoŋ lahi tam kuripooti zuɣu boɣati ʒɛla paɣa maa luɣuli ka piɛɣu ʒɛ n tabi dikpuni dikpuni maa nyɛla zaɣ sabinli ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ piɛlli

Laakumi nima mini yuri n chena niriba ʒila bɛ zuɣu ka sheba mee za tiŋa ban cheni maa pam gbibi la kpana mori ni ti'gbura di bela laakuma nima maa ni ninsalinima maa gbini ka zoli be bɛ tooni ha.

Niraba n laɣam ʒiya ka do so zaŋ o nudirigu boɣu tabi o zuɣu ka gobi chinchin piɛlli so gba mii ʒila katayuu puuni n gba gobi chinchin ka pili di zipiligu bi nyaanga tihi biɛni mi

Bipuɣunsi n ʒɛya wori waa bi sola chinchina ka yɛ nyingokoriti n piri bansi ka zaŋ binyɛra n lo bi zuɣuri shab ʒɛla taapooli puuni n yuunda taapooli maa malila kuriti bin ʒɛya maa shab gba yɛla neen yinsi

Bia n ʒɛya o yɛla liiga piɛlli ka nyaɣa luŋa shab ʒɛla bia maa nyaanga bi puuni yino sola chinchin bia so gba mii ʒɛmi ka zaŋ bolli nyaɣa o nyingoli ni

Loori n maɣalim zaya loori zaɣa yini konko n yirina ka do'so zaŋ fooni kpa o tibili n za loori maa tooni ka sheba mee kongili loori maa tihi zala loori maa gbini ni yiya ka loori kari sheli lahi be loori sheli din maɣasi maa nyaanga.

Niraba n bɛ duu puuni paɣaba bi wolmi ʒiya teebuli bɛla bi sunsuuni bi teebuli maa zuɣu kompiuta nim pami ni buku nima ni foon nima paɣaba maa zaa yuundila bi tooni ka paɣa so ʒɛ tooni maa n tiriti whaait bood zuɣu

Bia n mali bindirigu niŋdi doo nolini doo maa kpala ninkpara bi teebuli zuɣu pileet nim biɛni mi ka gilaas kapu nim biɛni ka kuri piɛlli din waɣa laasabu gba tam teebuli maa zuɣu

Tipa kara n ʒɛya bi nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka tankpaɣu bɛ zaɣ yini puuni ɛskavɛta n na toori niŋdi zaɣ yini maa ni boɣali maa puuni zilimma tankpa shɛli bi ni tooi maa nyɛla gravul boɣali maa zuɣusaa tihi biɛni mi

Tihi n laɣam ʒɛya ka niraba ʒi tihi maa gbunni paɣa shab ʒila tihi maa gbuni ka dab shab gba mii ʒi boɣali gbuni ko daɣari biɛla boɣali maa puuni ka paɣaba bɛ dinni n gbuni gbambihi

Loori n maɣalim di tooni polo ka ʒili bɛ loori maa ni tani sabinli pobila loori maa zuɣusaa moto bari biɛla loori maa loɣu nyaanga ka moto bari so bɛ palli yaɣali niraba ʒɛla loori maa gbuni

Bihi ayi n ʒiya bi nyɛla bipuɣunsi so ʒila tingbanni ka so mii ʒi kuɣu zuɣu ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa zaŋla afi n timdi ŋun ʒi tingbanni maa zabiri ni do so gba mii ʒɛmi n yɛ liiga piɛlli tabi o shee ʒiya

Paɣa n do chinchina zuɣu paɣa maa nyilila o nyina ka wuɣi o nudirigu boɣu zuɣusaa paɣa maa yɛla liiga shɛli din kama ŋmani zaɣ ʒiɛ chinchina ku duhula o zuɣusaa ka di kala nim nyɛ dabam dabam

Bi biɛla kom puuni ŋarima ayi n bɛ kom maa ni niraba ayi biɛla ŋarim yinni ka niraba ata bɛ dinbala ni piɛri ayi biɛni mi piɛ yini biɛla ŋarim yinni ka piɛ yini bɛ ŋarim dinbala ni niraba ata ni bɛ ŋarim shɛli ni maa ninvuɣu yino wuɣula o nuhi ayi zuɣusaa

Niriba n dan di tani n chana bi piri la hangobsi din nyɛ zaɣi ʒehi shɛba mi bɛ la loori puuni ka nɛma be loori shɛli puuni bini bɛ maa loori piɛlla ni loori sabila bɛla laa loori maa nyaaŋa ka shɛba zi so ni bɛ loori shɛli ni maa nu zaa polo tihi yiri mi na loori maa nyaaŋa

So n ʒiya n gbubi kapu tii bɛla kapu maa puuni pileet nim tamla teebuli sabinli zuɣu ka keek bɛ pileet kam puuni kapu nim gba tamla teebuli maa zuɣu ni koins ni buku nima ka fulaawa bɛ di kurigu ni tamya